Amaato mingi gari aha mwaro gatererize omu mushororongo. Amaato agarikubaanza gasigirwe n'erangi ya buru kandi obuseeri hariho enkungu eriho obunyaatsi bwomire n'omuti. Eryato eririkubaanza harimu omuntu ayinami.

Enyanja mpango eine amaizi mingi ahagati y'enyanja harambiremu omuti muhango aha muti hatekamiho ekinyoonyi, ebinyonyi nibitekama ahagati y'amaizi kwoota omushana ahabw’okuba omushana niguba guboniire, amaizi nigareebeka nka erangi ya kinekye ahabw'ekyererezi ky'omushana ekiine erangi egyo eya kinekye.

Amaato mahango maraingwa gakozirwe omu biti gari aha nyanja mpango kandi enyanja egi eine ebingoozi, aha maato hariho abantu abemereire kandi abandi binami.

Enju eshakize amateegura omu maisho gaayo hariho endiijo nju y'emyariro ebiri eshakize amabaati garikwiragura ahagati y'ezi nju ibiri hariho emiti miguufu.

Omuhingi ayekoriire ebomba naafuhirira ebimera, ebimera biine erangi ya kinyaatsi, bihingire omu runyiriri, omubazi ogu barikufuhirira ebimera niguyamba kwita obukooko, oburikubaasa kuteganisa enkura y'ebimera ebyo

Emyenda y'emiringo etarikushushana kandi ey'erangi zitarikushushana. Emyenda emwe ehanikire aha kisiika, kandi emyenda endiijo ekubire eri omu mwanya gumwe.

Ebimera ebirikureebeka gye bihingyirwe omu nyiriri hamwe nana ebimerera ebitahingirwe omu nyiriri ebirikureebeka kubi, ebimera okureebeka gye nibiba byitiriirwe amaizi garikumara kandi bifunire obugimu oburikumara, ebimera ebirikureebuka kubi nibiba bititiriirwe kandi biba batafunire obugimu obukwetagwa oburikumara

Omushaija muhango ajwaire esaati erikwiragura, akwaitse ekipande ekiriho ekishushani ky'ebendera. Ebendera eine erangi erikwera n'erangi eya kinyaatsi. Erangi erikwera eri ahagati kandi ehandikireho ebigambo omu rangi erikutukura.

Abantu bashatu bajwaire esaati zirikwiragura beshangiire eminwa yaabo n'enyindo. Kwonka aha muheru kuruga aha mukono gwa bumosho aine eishokye ringi kandi rikomire. Ow'ahagati aine eishokye ritakomire. Kandi ow'aha muheru aha mukono gwa buryo aine eishokye rikye erisibire ebitutu.

Omukazi ashutami atekire ebyokurya akwitse ekigiiko kirimu emyina mingi, eyekomire omwenda aha mutwe, ogurikwiragura omu rangi